tini beetto uriiteo gara kula ikkikkini tene misile woronihu umu dananicho hitto ikkine seessira hasiisanoro kulitano misileti

Tini misile leellishannonkke gara ikkiha ikkiro muuziiqu babbaxino horo aannotanna hattono ama'note minenna sirbbaho horonsi'nanni gede leellishshanno misileeti.

kuni misilete aana la'neemmo maxaafi jawa hedo giddo amadinnota leellishate yine worronni misileeti.

Tini misile leellishshanno gara ikkiha ikkiro daganna maate mitteenni heedhe hiittoonni hurbaaxitannoro leellishshanni noo misileeti.

Kuni la'neemmohu baayichu degineshi sagaletenna bunu mine ikkanna konne mine bununna sagale worba ikkasenni kainohunni lowo manni daannota leellishshanno misileeti.

Tini misile kultannonke gara ikkiha ikkiro biirote togooricho wodhiniha ikkiro woyi mine wodhiniha ikkiro biifannota kultanno misileeti.

Koye misilete aana leellannonkerichi dancha gede assine worbba gede assine qixxessine buna agate yine assinoyita ikkinota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'nemorichi, mitto uduunnicho egensiisate yine borressine worroonire ikkinota kulanno misileeti

Tini illetenni la'nememo misile babbaxitino olliinni dagge gamba yite roso rossanni nootanna hattono rosu aana alaama woy qara ikkinota affe rossanno

Tini misilete aana la'neemmori lowonta baxisannonna dancha ikkinohu seensilleho horoonsi'neemmo uduunnicho danchu garinni loonsoonnita leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmo madooshsha woyi siwiilunni loonssoonnihu bale umate yine qixxeessinooniha ikkasi leellishshanno misileeti.

kuni illete la'neemmori biifadurichi lowontanni itate horonsi'neemmo sagale giddo wodhine itate horonsineemmorichooti hattono mannimmankera lowo horo aanno.

Tenne misile aana la'neemmori daganna maate woyi olluu manni miteenni gamba yee qarra tirate yee ofollino manna ikkasi leellishanno.

kuni la'neemo mini danchile uduunnu mine ikkanna danchile uduunnu mine fantinohu babaxino dani uduunne mine ikkasi leelishanno misileeti

kuri illetenni leellanonkeri maalahonna hattono birre leeltanno. birrunni hidhine afi'nanita leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshanno gara ikkiro muro olluunni olluunni baxxitanno gedenna kalqetenni kalqete hattono soorrantanno gede kultanno misileeti.

kuni misilete aana la'neemmohu jannu, hattono lowontanni baxisanno janna ikkinota gobbate gashshaano giddo mitto ikinota leelishanno misileeti.

Kuni anninke uurre misilete aana noohu dananchisi awuuwinnota hattono geercho ikkinnota leellishshannonke misileeti.

Kuri misilete aana la'neemmo coyi leellishannonkehu waasa ikkanna inteemmo Sagale ikkasinni mannimmankera horo aannota kultanno misileeti

Kuni illete la'neemmo manni godo'le gido'late gamba yiinoho kaasennita hattono hagiirraamma ikkansa albu aana leellishshanno misileeti. Lowonta kaase godo'la dancha hagiirraamo assitannota leellishshanno misileeti.

Kuni illete la'nemmorichi lowontanni dassi yaannonna biifinnoha ikkasi leellishinnohu biirotenna hattono mini uduunnira horonssi'neemmota leellishshanno misileeti.

tini misile kultanonke gara ikkiro daganna maate mitteenni gamba yite hattonni giwiminno manna araarssitannota kultanno misileeti.

kuni olluu xawisannonke gariha ikkiha ikkiro doogo loosantinokki gedenna hattono meseret limaate hassiissannonsa gede xawissanno misileeti.

kuni illete la'neemmohu lowontanni baxisannohonna dancha ikkinota leellishannohu muuziqaho muuziqu babaxitino ama'notenna hattono sirbaho horonsinanita ikkinota kultanno misileeti.

Tini illete la'neemori sagalete dana ikkanna, sagalete dani giddo, Gafummana Adote. Gafummana Ado lowonta mannimate dancha ikkitino gede kulate worronni misileeti

Kuni misilete aana la'neemmo sagale babbaxxitinno daninni worroyitanna hattono dancha gede assine loonsoyita leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannonke gede baattote ofolla olluunni ollaa babbaxxitinno misile ikkase leellishshanno misileeti.

Tini misilete aana la'neemmo manni baalu amma'note fulino manna ikkana mitte baale ayirrissanna ga'labbo agartannori mitteenni noota leellishshano misileeti.

Kuni la'neemmo bununna sagalete mini ollu manni horonsirara fanonni mineti

Kuni illetenni la'neemmori mini saada ikkansa leellishshanno. Hattono gereewo yinanni saadaati. hattono insa horo uyitanno maala itatenna birra afirate xaqqantanno.

tini misile leelishanonke gara ikkiha ikkiro babaxxino uduunne gamba assine mitto baayicho worre daddalanni hee'noonita kultano.

tini misilete aana leellishshanni noonke maxaafi, maxaafu giddosi worba hedo amadino gedenna babbaxxitino rosicho aannota leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmo manchi Abiyu Ahmedna galtesi ikkitanna, hatono mitto baayicho daye ofolle daa'atanni noo leellishshanno misileeti.

Koye misilete aana la'neemmontte gede dadda'litanni heedheninni dagate owaantte uuyitanni noota daga dancha ikkito leellishshanni noota kultanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo barcimi biiroteno hattono mineno horonsi'neemmoha ikkasi kulttannonke misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmorichi offollinanni barcima ikkasinna, hattono dancha gede assine hayyotenni loonssonnita leellishshanno misileeti.

Tini misile kultannonke gari afantinno gashshaano mitteenni gamba yite dagate hajo tirate mitteenni noota leellishshanno misileeeti.

tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro dancha gede coommanno gede assi'ne maalunni, shorbunni, waasunni dancha gede assi'ne daaxxuno noota intannita leellishshanno.

kuri misilete aana noo annuwi amma'note annuwa ikkansa leellishshannote. hattono misile xawissannonte gede mannu ammanatenni calla gatannota xawissanno.

tini misile leellishannonkehu babbaxitino laalote dana daga ittanno gede abbine daddallanni hee'noonita leellishshanno misile ikkase xawissanno.

kuni misilete aana la'neemmonte gede giwirinnu looso ikkinota kulatenna hattono babaxxitino sagale heedhanno gede kultanno mini saadara.

Kuni misilete aana la'neemmo mannooti funtaaho yinanniha hakkoye murmurte kaaysirate injaanno garinni wortanni nootta leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishannonkke gara ikkiha ikkiro xiwamano manni mare owaantte adhanno baayicho ikkasi leellishanno misileeti

tini misile kultannoke gara ikkiha ikkiro barcima wirri wirri yaannoha barcimma ikkasina hattonni minenna biirote horonsi'nanni gede kultanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu worbba xuma gede assine loonsse worroonni mini, daga mittu mini giddo heedhannoti galttannota ikkinota xawisanno mineeeti.

tini illete la'neemmo misile mannu maate galtanno mine ikkasi leellishshanno misileeti.

tini misilete aana la'neemmori gitaarete yinannireeti gitaare babaxxino huuro afidhinoota ikkase leellishshanno misileetti.

Tini illete la'neemmo misile babbaxitino mannooti dagge da'atate yine worroonni baayicho taaboori ilaala yine woshinanni baayichooti.

Kuni misillate aana la'neemmo mini daga mitteenni woy mini maate mitteenni hee'ransa leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishanno gara ikkiha ikkiro mannu ammano'te miteenni heere kaaliqanssa mitte hedonni ayirrisara gambba yino manna ikkasi leellishanno misileeti.

Tini misile leellishshannonkke gara ikkiha ikkiro, kalqqete olluu olluunni babbaxitinno hedonna hajo heedhanno gede leellishshanno.

Kuni illetenni la'neemmohu sumuda ikkanna mittoricho egensiisate yine worroonni misileeti.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiro xagga ikkitinota kultannonke misileeti. Tini xagga babbaxino cooyira horoonsi'nannite.

Kuni mannu mitteenni gamba yee babbaxxinno bude babbaxxinno qoqqowinni gamba yee mittimmansa leellishshanno misileeti.

Kuni la'neemmorichi misilete aana noori qaaqquulleho seensilleho horonsi'neemmo uduunnicho ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro amma'note mine danchu garinni assine loonsoyita kultanno misile ikkase xawissanno.

Kuni misilete aana noo manchi dagate sokka woyi odoo aanni noota leellishshannonke misile ikkase xawissanno.

kuni illite la'neemmohu haanja muro ikkitanna murote giddo lowontanni baxisannohona dancha ikkitinoti tumaatumete muro loonsanni hee'noonita leellishshanno misileeti.

kunirichi illete la'neemori kiraarete yinanireeti kiraare ama'note bayiichonna sirbu bayiicho horonsi'nania ikkitanna hattono dancha ikkitinota kulanno.

Kuni illetenni la'neemmo misile xawissannonke gara ikkiha ikkiro biirote woyi mini uduunnicho ikkasi leellishshannonke misileeti.

Tini misile kultannonke gara ikkiha ikkiro daga maate mitteenni ikkite mitte hedonni hasaabbanni noota kultannonke misileeti.

Koye misilete aana la'neemmo beetto oosote woy dagate owaante uyiitanni leeltanno insano ise harunsitaani noota leellishshanno misileeti.

Tini misile kulittanonke gede ikkiro mannu waasa hirara harre fushshino gedenna daddalaasine ikkinota kultannonke misileeti.

Kuri misilete aana la'neemmori mite musilimete ama'no mannotta ikkitinotta leelishano

Kuri illete la'neemmori giwirinnu giddo mitto ikkasinna daga danchu garinni loosidhinotanna, hattono loonssiha ikkiro duunbe intanita leellishshanno misileeti.

Kuni la'neemmo uduunnichi, lowontanni baxisannohonna tashshi assannoha ikkasinni, seenssilleho horonssi'neemmo uduunnicho ikkasi xawisanno misileeti.

Kuni illetenni la'neemori laalote giddo mitto laalcho ikkewotanna babbaxxitino..

kuri illete la'neemmori giddo lowonta hagiirsiissannonna dassi yaanno gede assine loonse giwirinnunniha haanja laalonni usaaurroyiita leellishanno.

Kuni misilete aana la'neemmori timahonna adote. Tima afi'neemmowi laalo winxeeti. Ado afi'neemmowi saadatenniiti. Kuri lamunku sagalimmate horoonsi'neemmoreeti.

Tini misile leellishshanno gara ikkayi ikkiro saa mini lalo ikkase leellishshannoha ikkanna gobba gaxigala ikka hoogase kultanno misileeti.

Tini misilete aana la'neemmohu maxaafa ikkanna maxaafu lowontanni dancha ikkinnota giddosi dancha hedo amadinnota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmori lowonttanni hagiirsiisannonna dancha ikkasi xawissanno gorssu loosinni loonssooniho qunqumasho shaana ikkasi xawissanno misileeti.

kuni illete la'neemmorichi jawa gede biifinno uddanonna ikkasinna hattono faashine ikkite daggino uddano teeti yaate fushshinoonni misileeti.

kuni misilete aana la'neemmohu hayyotenna budunni loonssoonniha ikkana loonssoonni gari dambbete maalla'lisanna xagge ikkinotanna biretetenni loonsoonita ikkasi leellishanno.

Tini illete la'neemmo misile hattono biinfilleho horonsi'neemmoricho ikkinota leellishshannonke misileeti.

Koye misilete aana la'neemmo baayichi konni olliira meseretelimaate hasiissinnota woyi daga konne bayicho godda'anttanotta leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshanno gara ikkiha ikkiro, muro dagate lowo horo uuyitanno gedena, hattono dancha ayyare diilallo afi'neemmota kultanno.

kuni misilete aana la'neemonte gede leellishshannohu, daga hiitto assite hayyonna bude amadde ilamatenni ilama sayiissannoro leellishanno misileeti.

Kuri illetenni la'neemmo ooso godo'lete umonsa qixxeessite mimmitu ledo godo'late qinaawino garinni noota leellishshanno misileeti

kuni la'neemmo bayiichi lowontanni biifinse loonsoonni bayiicho, ikkanna katamu qooxeessa ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misilete aana noo beetto woyi beetti dambetenni hasiisanno garinni uddire uurrinnota leellishshanno. Faashiine uduunnu togoohu daayinota egensiisate yine assinoonni misileeti.

Kuri laalo lawannori misilete aana la'neemmori babbaxxitinno xaggara horonsi'nanniricho ikkinota kultanno misileeti.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha iikkiro babbaxxitino hedo gamba assite hawuurtanni wixa wixidhara loossanni noota leellishshanno misileeti.

kuni bayichi lowonta dassi yannoha ikkanna baxisannohano hattono babbaxxitino daga dagge daa''atte la'e kae roosicho adhitanno bayicho ikkinnota kulttano missileti.

Tini misilete aana worroonniti babbaxitino daninni worre ofoshiinshoyiiti babbaxitino seenssilleho horonsi'naniricho woyi uduunnicho ikkinnota leellishshanno misileeti

kuni illetenni la'neemmohu misilete aana nooti hattono muuziqu mine ikkanna muuziqu jawa horo afirino gede leellishate yine worroonni misileeti.

kuni godo'lete hedo aanno mannooota ikkaasi, godo'lete bayicho uurrite mannaho footo ka'e leelishshaata kultanno misileeti.

Tini misile leellishannonkehu babbaxino manni hakkiicho konne ollaa mare daa'atannoro lowo rosicho adhannota leellishshanno misileeti.

Kuni dikkote yinanni baayiihooti Konne dikkote waasu callu leellanno Waasa konneno mine honge usurre biiffinse dikko hirate fushshinoonnita leellishshanno misileeti.

Kuni illete la'neemmo anninke gashshaanote giddo mitto ikkanna hattono dagate odoo aanni leellanno daga odoo hiittoonni afidhannoro konni garinni hagiirrunni dagate odoo aanni leellanno.

Kuri illetenni la'neemmoti ooso lowonnttanni hagiirsiissannona danchcha gede ikkitinno ooso rosichcho adhate rosiissanni nooha harunssitanni noota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannonkeha ikkiha ikkiro mitte daga woyi mitto qoqqowo ikkasi leellishshanno misileeti.

tini qaaqqo saayiisate hasidhino sokka umita ikkitinnoti mitte qoqqowu woy sidaamu looso konne ikkasi kultanno qaaqooti.

Koye illete la'neemmo manni gashshaanote giddo mitto ikkansa lleellishshanno misileeti hattono danchu gari loosinohura afansha uyiitanni heedheenna lowo geeshsha hagiirraamo ikke adhasi leellishshawo misileeti.

tini illetenni la'neemmo misile ama'note ollaa ikkinotanna woyi amma'note mine ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannonkke gara ikkiha ikkiro babbaxino baayiichinni daanno manni konne baayicho daa'atiro lowore afiranno gede kulttanno misileeti.

Tini misile leellishshanno gede ikkiha ikkiro maxaafa ikkasinna maxaafu aana noo manni lowo rosicho aannotanna giddo maxaafu dancha hedo amadinota kultanno.

kuri misilete aana la'neemoti ama qaaqqo amaxxite leeltanoti olluu olluu garinni qaaqquulle lossa baxxititannota leellishanno misileeti.

kuni misilete aana la'neemmohu anninke weese kaayse ka'e weesete giddo shuqunanni nootana hattono, dancha assanni noota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo wedelli mittowa woyte ama'note mine mitte hedonni mitteenni ikkite kaliiqansa ayirrisidhanni noota leelishano misileti.

Tini misilete aana noori la'neemmonte gede mitte hedonni mitteenni ikkite muuziiqa ufuuffanni faarsitanni noota leellishshanno misileeti.

kuni illete la'neemmori siwiilla laweere qansooniri dancha gede katama biifisate yine worroonni ikkasi leellishanno misileeti.

kuni la'neemmorichi ama'note mine ikkanna amma'note mine jawa gede assine minnoonihanna hattono baxissanno gede ikkinota mitte hedonni magano maga'nninanita leellishanno mineeti.

Kuni illete la'neemmohu maxaafa ikkanna, maxaafu aana noo misile jawa rosicho uuyitannota ikkitinohura hattono giddosi dancha hedo amadinota kulanno maxaafaati.

Kuni kaameelu aana uurre noo hodhishsi mesfiini maariqoosihunniha ikkasi kulanno hodhishsha woyi misileeti.

kuni illete la'neemohu woy yuniforme uddire noo anninke sidaamu qoqowi giddo ga'labbote agaraancho ike loosasi leelishanno misileeti.

kuni illetenni la'neemmo dargi lowottanni hagiirsiisannohana dancha ikkasi leellishshanno misile ikkitanna dancha gede assi'ne loonsanni hee'noota meserete limaatete ikkitanno baaycho ikkasi leellishshanno fooqeeti.

koatte lekkate wodhineemmo koatteeti seennu wodhaate koatteeti tini albankeenni leeltannoti.

tini misilete aana la'neemmori rosaannono gamba yite rosiisaanono gamba yite mitteenni ka'inota leellishshanno misile ikkase xawissanno.

kuni maxaafu aanasi danchu garinni xaanfoyihu giddosi amadino hajo lowontanni tashshi yaannohuna eegennote borreesinooni giddo lowo horo amadinota kulanno maxaafaati.

Kuni konni mini aana la'neemmonte gede misilete aana borreessinoonniri egenshiishsha ikkasinni leellishanno misile xawissanno.

kuri misilete aana noo manni leellishannonketi sokka saayisannoti looso loosanna dancha ikkitinotanna jawaata hasiissanno gedeeti.

kuni illete leelanno manchinna dubbu gaxigala ikkitino saada ledo mitteenni heere daa'atate daye potograffe ka'anni noota leelishanno misileeti.

Tini misile kultannonke gede mannu giwamannokki gede hattono gobbate galabbo agarate yine worroonni poolise ikkase leellishshannonke misileeti.

Koye misilete aana la'neemmorichi uddano danchcha ikkitino gedenna, faashine togooti dagginnota kulttanno misile ikkitinota xawissanno.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro babbaxxitino daga dagoomi dagge ollaaho turizimete gede ikkite daa''attanno leellishshanno misileeti.

Tini illete leellishshannonke misile seensiilleho horoonsi'neemmota ikkitino gede leellishshanni noonke misileeti.

Tini illete la'neemmoti misile amma'note mine horoonsi'nannita ikkitinnoti mitte muuziiqu dani giddo gitaare ikkitinnota leellishshanno misileeti.

Koye misilete aana la'neemmori dancha gede biiffinonna biifado ikkino uduunnicho hattono worba ikkinota kultanno faashinete misileeti.

Kuni gamba yiinno manni qeexxalunni gamba yiinnottanna babbaxxitinotta rosicho aanore qeexxalunni leelishanni nootta xawissano misileeti

Kuni minu leellishannohu gaxarete ollii giddo heeranno mine ikkasinni, hattono gallanni mine ikkinota leellishshanno misileeti.

kuri misilete aana la'neemmori angate ogimmanni bushshunni loonsoonni mixaade ikkase leellishshanno misileeti.

kuni misilete aana le'neemohu siqqicho lawannoricho amadinohu muuziiqimma horonsinnanirichi gido mittu suusullete yinannirichooti.

Tini la'neemmoti ama'note ollati, tenne bassera Mannu kaaliiqa faarsiranni (guwisiranni) afammano basse ikkase xawissano misileeti.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro dancha gede dagate owaantete ikkitanno doogga loonsanni hee'noyita leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo daga gamba yitinnohu beetto beetto adhe jila ji'lanna miteenni gamba yite fiixoomate Martinnota ikkasi leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro kalqenna kalqete noo battoo olluu olluu garinni babbaxxitinnoha ikkinota leellishshanno

Tini illete la'neemo Saada, dubbu Saada ikkansa mannu aana hattono gawajjo iillishanota gede afate worroonni misileeti

Tini misile kulttannonkke gara ikkiha ikkiro dancha gede biifisi'noonirichi illetenni la'ate baxisanno gedenna, hattonni togo assine biifisira hasiissanno gede leellishshanno misileeti.

Kuri illete la'neemmori saadate wido gaamantannore ikkitinori giddo mittu saddate. mini saadaati yine woshshinannireeti..

Kuni illetenni la'neemmorichi dassi yaanno gedenna worba gede assine loonsoonniha ikkanna kuni maa horosi'nanni yiniha ikkiro mini uduunniranna biirote wodhate horonsi'neemmo.

Kuni illetenni la'neemmohu jannu worbu mitte yannara gashshaanote giddo gashshaancho ikkasi lellishshanno miisileeti.

Kuri lamunkku meyaatinna labbaahu, leellishshanno gara ikkiha ikkiro danancho hiitto assine biifisi'ne mudhinanni gede kulttanno misileeti.

tini misile leelishanke gara ikkiha ikkiro, dadalu dancha ikkinotanna dadalliha ikkiro birra afi'nanita leelishanno misileeti.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro maate mitteenni gamba yite noota leellishshannonke misileeti.

Kuni misilete aana leellannorichi doobbicho ikkasinna, hattono dagate afiha ikkiro gawajjo iillishshanno gedenna dubbu saada ikkasi xawissanno.

Tini illete la'neemmori ooso baalanti mittu dani hocco uddihidhinoti ooso rosaano ikkitanna rosoho e'ate alba tasallaffe odoo macciishshitannota kultanno misileeti

Kuni illetenni la'neemmonte gede distete yinannita bushshunni hoombe loonsoonnita ikkase leellishshanno misileeti.

Kunin la'neemo ollii ulluunni baxxinoha ikkasinna olluubba olluubbatenni baxxititinota kultannota ikkase xawisate yine worroonnite.

Kuni la'neemmo mini mesereti limaatete babbaxxitino hedora loosate qixxeessine gundoonnita leellishshannno misileeti.

tini illetenni la'nanni heennoommo misile kultano leelllishano gara ikkiha ikkiro haanja muro ikkasenna hattono haanja laalo mine minnateno caalehona horonsinanni gede kultanno.

kuni leellishannohu bayiichu booharranni bayiicho ikkasinni babbaxxitinno diru babbaxxe diro yinikkini daye mannu bohaare ofolle haranno bayiicho ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni uduunnichu muuziiqu uduunnicho ikkasinna hattono mazummure woyi faarsso woyi sirba macciishshate horonsi'nanniha ikkanno uduunnicho kultannote.

kuni illete la'neemorichi lowontanni hagiirsiisanonna dancha gede ikkitino misileeti. muro dagate dancha ikkitinota caalehono hattono mine mi'nate xaqqaminanni haqqe ikkase xawissanno misileeti.

Tini fooqe la'nnemmoti babbaxitino hajara yine minne babbaxitino haja giddose afantanno gede kultanno misileeti.

tini misile leellishshannohu Ooso rosu mininni fulte minira hadhanni noota leellisshanno misileeti.

Tini beetto leellishshannonke sokka heedhuha ikkiro misilete aana nooti umo togoo seennu amaxxiro ikkiro biifanno gede leellishshannonke misileeti.

Kuni misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro mitte amma'note uurrinsha woy orittodokisete amma'no magannitanno baayicho mine ikkasi leellishshanno.

tini illetenni la'neemmoti baattote aanaanni halallado bayiichcho nooti saa ikkitanna tini saa mini saada ikkasi leelishanno misileeti.

Konni misilete aana la'neemonte gede daganna maate hiitoonni ikkite mitte wogansa leellishanno gede kultanno misile ikkasi xawissanno.

kuni illete la'neemmo seenni lowontanni dironsa ayiirrisiranni mitteenni ganba yee biifinno garinni noota leellishshanno misileeti .

tini misile kultanonke gara ikkiha ikkiro babaxinno manni daye boohaara hoo'lano base ikkase kultanno misileeti.

kuni misilete aana la'neemorichi haanjaricho woyi muro ikkitanna hattono sagalimmate horonsirate yine kaansoonnita leellishshanno misileeti.

Kunni illetenni la'neemmo baayichi lowontanni hagiirsiissannona dancha gede assine loonsonnihu Tarekegn sagalenna bunu mine ikkasi xawisanno bayichooti.

Kuri misilete aana la'neemmori annuwinke babbaxxitino iminetete tequame ikkitinota hattono musiliimete amma'no harunsitannota leellisshanno.

Tini illete la'neemmori qunqqumashsho ikkinno coye intannire ikkasi leellishshanno. Hattono lowo mannimankera horo aanno uduunicho ikkinota xawissanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu caamma worroonnihu caammu faashine togooti daggino yaate worroonni misileeti.

Tini misilete aana nooti leellishshannonkke garinni mannu lubbo luphi yite wolewa higge woyi mannu reyaannokki gede gargarate uurrite noo poolise ikkanssa leellishanno.

Tini misilete aana la'neemmohu siwiillunni babbaxxinno coye loosa dandiinanni gede, lawishshaho akaafa, gaso, cuuwenna billawa lawinore loossanno.

Tinibillete la'nanni hee'noommo misile babbaxitino ogimmanni loonsoonni looso ikkasi leellishshannotanna hakkii sai lowohanna shiima ikkasi xawissanno misileeti.

tini misile kultanonke gara ikkiha ikkiro laalo ikkinori murote giddo mitto leellishannonke isino bunaho corqeho.

Tini misile xawissannonkeri maati yiniha ikkiro, xiwamanno manni kawa dayee umosi xibbunni gargadhanno gedenna mine heere xiwame ofolla noosikki gede kultanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmori babbaxino deerrinni babbaxitinno garinni worroonnita misilla ikkitanna isino su'misi gitaarete yinannite.

Kuni misilete aana la'neemmonte gede hodhishshu uurrinohu gara ikkinnokki gede lekkate ha'nanni doogora uurrinsoonnita ikkasi leellishshanno misileeti.

Tenne misilete aana noori la'neemmohu wedellu seenni babbaxxitinno uddano uddirikkinni mittu dani uduunne uddiransa leellishshanno misileeti.

Kuni illetenni leeltanni noonke misile muro ikkasenni babbaxxitinno horo uyitannota hattono sagalimmatenna hattono mine mi'nate horoonsi'nannita kultanno.

Tini misilete aana la'neemmoti lowontanni baxissannonna dancha gede ikkitinoti daddalanni hee'noonninna babbaxxitino horo uyitannota xawissanno.

Kuni daddalu ollii sidaamu qoqqowi giddo ikkanna, baayichono tuulate yinanni ollii giddo afantanno. Daddalu dancha ikkinotanna hatto daddalinoha danbete lophannota lellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannonkke gara ikkiha ikkiro babbaxinno manni babbaxitino daga olluu olluu garinni baxitanno gede kultanno misileeti.

Tini misilete aana noo maxaafa ikkasenni babbaxitino hedo giddo amadatenni dagate horo aannota kultanno misile ikkasi xawissanno maxaafaati.

kuni misilete aana la'neemoti mitte gosa ikkitinnotana woy mitto qoqqowo ikkasinna hattona sidaamu qoqowi giddo lekkate kaase ikkase

kuri gamba yite mitteenni foto ka'anni noo ooso godo'le woyi kaase godo'late qixxaabbe noota leellishshano misileeti.

Kuni illete la'neemmorichi shaana ikkanna murote giddo mittoho, murote giddo mitto ikkasinni itate injiino gede assine loonse iillinshoonnita leellishshanno misileeti.

kuni illetenni la'neemmo manchi dagate albaanni ofolle odoo aanni nootanna hattono odoo qinaawino garinni dagate iillishanni noota leellishshanno misileeti.

kuni la'neemmo mini maassantu sagaletenna bunu mine ikkanna hattono, dagate lowontanni baxxino garinni itissanni leeltanno.

Tini beetto misilete aana la'neemmoti dananchu aana duumo qalame kuula ga'nitewota leellishshanno misileeti.

kunni manchi misile leellishanno gara ikkiha ikkiro politiku hajo hasaawara adhe coyiranni noota leellishshanno missileti.

Kuni mittu ollii giddo mittowa bande worroonnita hakko daga calla horonsidhannota leellishshanno misileeti

kuni misilete aana la'neemmorichi maango ikkitanna maango babaxitino bisinkera horo uyiitanno kultanno sagaleeti.

kuri misilete aana la'neemmori lamu manni ofolte nooha leellishannohu seensilleho woy ikkikkinni poletikaho woy ikkikkinni odoote ofolteyoota leellishshanno misileeti

kuni misilete aana la'neemmonte gede babbaxxino umu danancho mudhinanni gedenna hattono biifisi'nayi togoo ikkiro yite kultanno misileeti

muro ikkitinota leellishshanno misileeti muro baattote calla winxe afi'nanita ikkitukkinni uduunnichu giddono dandiinannita leelishanno.

Kuni illete la'neemmorichi misilete aana noori seensilleho lowo horo aannoricho ikkasi leellishate yine assinoonni misileeti.

kuri misilete aana la'neemmo seenni budenna hayyo ilamatenni ilama sayiinseemmo yee mitteenni huna giwe koye lawino uduunne uddire kaino foto.

kuri misilete aana la'neemmohu sharu giddo waajjoricho ikke leellannohu xagga ikkasi xawisanna hattono babaxitino xagga horonsirate kaa'litannota xawisanno.

Koye misilete aana la'neemmoti worba beetto Dinnicha hidhite dagge sholoolte gaffe dagate itissara qixxeessitanni noota leellishshanno misileeti.

koye misilete aana la'neemmonte gede babaxinno manni ganba yee mitte hedora hasaawe kaihu gedensaanni sagale itara kaasanni noota leellishshanno misileeti.

tini misile kultannonke gara ikkiro babaxino hedo woyi egenshiishshu aana borresinoonnita kultanno.

tini misilete aana la'neemmo mannooti ama'note mine mitteenni ganba yee faarso faarsara mitte hedonni kae uurre noota leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro babaxinno manni ollaa rabbashannokki gede qorichishate fultino maateeti.

Tini misile leellishshanno gara ikkiha ikkiro babbaxxinno uduunnicho babbaxxinno ogimmanni loonse daddaloho shiqinshoonnita leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishanno gari babbaxxitino manni mitte hajo tidhara mitto mine mareenna looso loossannori mannaho owaante uyitanni leeltanno

kuni illete la'neemmorichi haanjaricho laalo ikkanna isino weesete yinanni weese iillituro honge itate horonsirate xaqqantanno.

tini misilete kultanonke gara ikkiha ikkiro baattote ofolla babaxitinotanna gedenna hattono babaxitino olluubba hattoota ikkitinota gede leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu dambete lowo geya janna ikkino mancho ikkasinni gobbate gashshaancho woyi afamino gashshaancho ikkasi leelishshanno

tini misile leellishannokke gara ikkiha ikkiro babbaxxitino mannooti doogote gawajjantannokki gede agarate yite mannu dano ba'anokki gede qixxaabbe noota leellishshanno.

tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro babaxinno daninni ogimmatenni horonsirate biifinsoonni bayiicho ikkasi leellishshanno.

Tini illetenni la'neemmo misile gobbate ga'labbo agartanota hattono mannu gawajamannokki gede agartannore leellishshanno misileeti.

tini misile leelishshannonke gara ikkiha ikkiro ninke callu inte duubbummoha ikkiro wolu hudiriro horo diafinnanni baalunku duumbe itate loosa hasiissannonota leellishshanno misileeti.

tini beetto misilete aana nooti leelishannonke gara ikkiro meyaa beeto togooha umose amaxxituro biifanota leellishshannonke misileeti.

kuni gamba yiino manni misilete aana leellannohu poletiku hajora hasaawara miteenni mitte hedo sumuu yaara gamba yiino manna ikkasi kultanno misileeti

tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro doogote aana hodhishshi callu harannotaati ikkitinota leellishshannonke misileeti.

Kuni kullanninke misilete aana noohu xagga ikkitanna xagga labaratoorete la'nikkinni adha godda'anno gede leellishshanno misileeti.

kuni misilete aana la'neemmonte gede daganna dagoomu maate mitteenni gamba yite mitte hedo aana hasaabbara mittowa taattanni noota leellishshanno.

Kuni illitenni la'neemmo misile babbaxinno uduunnichi duuna ikkanna koye dange hoonganniri dino yaate worroonni misileeti.

Tini misilete aana la'neemmorichi babbaxxinno manni woyi dayee horonssiranno gede aate loonssanni hee'noonni loosooti.

kuni wedellichu beetti misilete aana noohu amma'note mine.

Tini misile leellishshannokke gara ikkiha ikkiro mittoricho egensiisate woy hirate yine worroonni uduunnicho egensiisate yine worroonni misileeti.

Kuni illetenni la'neemmo manni gamba yiinohu mitte hedoonni mutte assaweenni maganonsa woy kaaliiqansa mitte hedonni ayyrsara gamba yiino mannaati.

Tini misile xawisanno gara ikkiha ikkiro olluu olluunninni babbaxxitino bayiichuwa ha'niha ikkiro hattonni baattote ofolla baxxitinno gede ikkase leellishshanno misileeti.

Tini misile kultannonke gara ikkiha ikkiro daga loosse ka'e dagate shiqqi assite daddaltanni noota hattono horo uyitanno garinni shiqishshawota xawissanno.

tini misile kultannonke gara ikkiha ikkiro babbaxitinno dubbu saada uurrite noota kultannonke misile ikkasi xawissanno.

Tini misille leellishannonke coyi heeriha ikkiro koatte ikkitinota qodunni loonsonnita ikkitinnota leellishshannonke misileeti.

kuri illete la'neemmori babbaxino uduunnichi biretetenni babbaxino uduunne loonsanni gede kultanno misileeti.

Tini misile kultannonke gara ikkiha ikkiro babbaxxitinno manni konni olliira daye daa"atiha ikkiro e"ote birra afidhanno gede kultanno misileeti.

Tini misilete aana la'neemmo mannooti gamba yite hedonsa hasaabbanni hiitto assine ga'labbo agarro yitanni hasaabbanni leeltannota kultanno misileeti.

Tini misile leellishshannonkke gara ikkiha ikkiro amma'note annuwi mitteenni ikkite looso loossanni noota leellishanno misileeti.

kuni beetu misilete aana noohu leellishannonte gede ama'note mine heere dagate muuziiqa woyi gitaare gananni noota leellishshanno misileeti.

kuni illetenni leelanno beetti kalaa taayye yaammamannohu suuqesi giddo ofolle dadda'lanni leellannoho ,daddaludanca ikkewota gede kulate kaaynsoonni misileeti.

Tini misile kultannonkeha ikkiro lowontanni baxxinno coye ikkasi leellishshanno. Misilete aana noore la"ate babbaxino bayichinni daa"atate daanno manni daannota leellishshanno.

tini misile leellishshanonke gara ikkiro babaxinno manni ogimma woyi hayyo horonsire loosannota ikkitinnota kultanno misileeti.

Kuni worba gede huxxine danchu garinni haqqunni loonsoonni huxxino baaychi mini maate gamba yite hakkunni mini giddoonni galtannota ikkinota xawisanno mineeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu sidaamu qoqqowi pirezidanticha ikkinohu kalaa desta ledamo yinannihu dagate odoo aanni leellannota kultanno misileeti.

Kuni illete aana la'neemmo mannooti mitte hedonni gambba yee fule hayyonna budenssa ilamate saayisate yee miteenni sumuu yinota leellishshanno misileeti.

kuni misilete aana noo beetti leellishshanno gari hattono misilete aana loosso loosanni nootanna maabiraate dagate owaante aate kultannota leellishanno.

tini misile leellishanoke gara ikkiha ikkiro mitte ayiimma leellishshanno misile ikkasi xawissannote.

Tini illete la'neemmo misile lowontanni tashshi yitanno Sagale ikkasenni insano Tima, Shaananna daaxa yinanni sagaleeti.

koye misilete aanna la'neemmorichi daddallu mine ikkassinna daddallu mine loonsanni hee'noonnitta daddalliro tirfaamma woy horaammeeyye ikkinannitta leellishshanno.

tini misile kultannonke gara ikiha ikkiro afantinno gashshaano ikkasinna hattono dancha looso loose sainoha ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmo beetti amma'no amma'ninoha ikkino daafo maganoho faarsiranni noota leellishshanno misileeti.

kuni la'neemmohu misilete aana noohu rosu mine ikkasi leellishshanno misileeti kuni rosu mini qixxeessine ooso rosoho dagganno gede agarre hee'noonita leellishshanno misileeti.

tini misile kultanonke gara ikkiha ikkiro ama'note mine danchu garinni kunni garinni biifinse loonsiha ikkiro woluno hatto biifanno gede leellishshanno misileeti.

Tini leellishshanno misile danbetenni daga horonsidhanno daddalo ikkinota leellishshanno misileeti. tenne misilera daddala hasiissanno gede kulttanno misileeti.

Tini misile leellishshannoke gara ikkiha ikkiro mitte daga woyi mittu dagoomi budu sagale loossanni noota leellishanno.

tini misile leellishshanonkeri maati yiniha ikkiro daga angatenni dancha gede assite loosse seensilleho biinfilleho wortanno leellishshanno misileeti.

tini misile kultanonke gara ikkiha ikkiro, danacho meyaa beetto worba gede togoo amaxxituro biiffannota ikkitinota leellishshanonke misileeti.

tini misile leellishshannonkehu cea haqqu aana ofoltenna hattono dubbu saada ikkase leellishshannonke misileeti.

Kuni murote woyi laalote giddo mitto ikkanna, tumaatumete yinanniricho ikkanna iilliro hurbaateho hurbbaxinanniha ikkinota xawissanno misileeti.

Kuni illete la'neemmo wedellichi Afantinno gashaano giddo mittonna afamino dagate gashaancho ikkasi xawissanno misileeti.

Tini misile leellishshannonke gara ikkiha ikkiro konne uduunnicho hidhiniha ikkiro lowontanni seensilleho horo aannota kultannonke misileeti.

kuni illete la'neemmohu lowontanni hagiirsiisanno coyeenna dancha ikkinota leellishannoho kuni illetenni la'neemmohu muuziiqaho yinanniho woy sirbaho woy amma'note mine horonsi'naniha ikkasi kulanno.

Tini illetenni la'neemmoti ko"atte ikkitanna dancha gede assine qodunni loonse qodhinara togoota qodhiniro biinfanni gede leellishshanno misileeti.

Kuni gamba yitinno wedellooti albaanni mannu woy Manchu hasaawisanna insa macciishshitanna mitte hedo aana politikaho hasaambanni noota leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshanno gara ikkiha ikkiro dagate owaante aate qinaawino garinni dancha gede assine qixxeessine worroyita leellishshanno misileeti.

kuni illete leeltanno misile babaxitino horo uutannota leellishshanno iseno misilete aana leellannohu muziiqaho amma'note minenna hattono sirbaho horonsina'nni uduunnichooti.

tini misile kultannonke gara ikkiha ikkiro rosu mine ikkasinna hattono babxino mininni fulanno manni woyi ooso rossannota ikkitino gede kulanno mineeti'

Kuni illete la'neemmo caammi wedellu qodhitannoha ikkanna, hattono qodhiniro biifannoha ikkino gede egenssiisate worrooonni faashineeti.

Tini misile saysanonke sokka hodhishshu baalunku mitu daniha ikka hoogasinna babbaxinohu hodhishshu gari noottati

tini illete la'neemmo hoowe danchu garinni loonsanni hee'noonita leelishshannoti babaxitinnota hajo tirate meserete limaate assine loonsanni hee'noonnita leellishshanno.

koyee misilete aana la'neemmo anninke mitte ka'eewota aana hattee hedo aana odoo aanni leellannota kultanno misileeeti

kuni misilete aana la'neemmo mannooti mannu loosinohu hiittootiro hayyonna bude hiittoohoro la''ate harino mannaati.

tini mittu dani yuniforme woy mittu dani hocicho udidhino ooso ganba yite rosiisaanchu rosiisanna insa harunisitanni noota leellishshanno misileeti.

kuni maxaafu kulannonke gara ikkiha ikkiro sidaamu daga giddo mittu jireenya ikkinohu bude ikkinohu affini ikkinnota leellishshanno maxaafaati.

Tenne misilete aana la'nummonte gede babbaxxitinno uduunnicho ikkiteyoota la'noommo babbaxxeyo uduunnicho siwiilu mittunni loonsannita leellishshanno misileeti

kuni misilete aana la'neemmo beeti babaxitino hedo dagate odoo anni leellannota kultannonke misileeti.

tini misile leellishshannohu babbaxxitino mannooti koye dikkote woy duunaho gamaba yite uduunnicho hidhate hattono babbaxxitino uduunne daddalanni no lellishshanno misileeti.

tini misilete leellishshannonkeha gara ikkiha ikkiro mannu hodhishsha hiitto asse horonsirannoro hodhishu nookki bayiicho togooni horonsirate leellishshanno misileeti.

kuni illetenni leellanno mine mintanni no mine fengote yinanni mineeteti konne mine minate aleenni buuyyotenni fukkitanni leeltanno.

Kuni iillete la'neemmorichi lowontta hagiirsiissanno sagale giddo buurisame ikkitanna tini buurisame sidaamu qoqqowi giddo calla afantannota ikkitinota kulanno odooti.

Kuni misilete aana leellanno beetti lowonttanni hagiirsiisanno coye loosanni leellanno beettooti. hattono shaanaho xagicho gananni leellanno.

kuni dassi yaanno gede assine loonsanni hee'noonitanna fooqe dagate babaxxitino hajara lonsoonnita worroota kultanno misileeti.

Tini illete la'neemmo misile mittu dani udduunne uddiransa leellishshannota ikkitanna hakkiinni sa'niha ikkiro dagate lubbo kaameelunni ba'annokki gede agartannoreeti.

Tini misilete aana la'neemmori muziiqa hiitto assine jannannironna hatto mitte hedonni ganba assite mitto huuro fushshitannota xawissanno misileeti

tini misilete aana la'neemmori haanja laalo ikkitanna tini laalo babbaxxitino hajonni loonsoonnita ikkaseenni hattoni tumaatume ikkitinota kultanno misileeti.

Tini misile leellishshannonkke gara ikkiha ikkiro uduunnichu muuziiqunniha ikkinota hattono babbaxino baayicho horonsi'nanniha ikkinota leellishshanno misileeti.

Tini misile kulttannonkke gara ikkiha ikkiro daga mittu mine heedhanno woyi mitto mine heedhanno maate calla galttannota ikkasi leellishanno mineeti.

kuni misilete aana la'neemmori beetto dadaltanni noota leellishshanno misileeti hattono dadalliha ikkiro birra affi'nanni gede kultanno misileeti.